Momahala gomangeshefelo ohamu adhika omashina moka uuna omuntu a hala okumona kutya oshinima shoka ta landa oshi na ingapi, unene iikwamboga oheshi tenteke peshina mpoka, lyo neshina otali mu pe omwaalu kutya oshinima shoka oshi na ingapi.

Ombanga yoStandard ano ombanga ndjoka ombulawu yoNamibia oya gandja oshimaliwa shoondola dhaNamibia omayovi omathele gatano kehangano ndoka lyinasha niinima yokankela.

Iimaliwa oyili ya simana. Ohayi kandulapo moompumbwe dhetu odhindji ngaashi okulanda iikulya, okulanda iizalomwa, okufuta omanongelo nayilwe oyindji.

Ombaanga yo tango yopa shigwana ya Namibia otayi tseyitha kutya oka ladio hoka koku lila oongalo ko (gpl) ondando oya gwa pevi yili ashike Poondol dha Namibia omayovi ga hamano omathele gaali omilongo omugoyi nomugoyi.

Iimaliwa oya simana oshoka oha yi longo iilonga oyindji ngaashi: nokulanda iikulya, oku futa omanongelo, oku landa iizalomwa noshotuu.

Iimaliwa oyi li ya simana nohayi tu kwatha okukandula po oompumbwe dhetu dhi ili nodhi ili. Oompumbwe ongaashi nee okulanda iikulya niizalomwa osho wo okufuta omanongelo. Moshilongo shetu otu na mo omaludhi giimaliwa yomafo, mboka ya tamekela pefo lyoondola dhaNamibia omulongo, omilongo mbali, omilongo ntano, ethele osho wo efo lyoondola omathele gaali.

Iimaliwa oyili yasimana. Kehe oshilongo muuyuni oshina iimaliwa yasho. Iimaliwa ohayi longo iilonga yasimana ngaashi okulanda iikulya, okulanda iizalomwa, okufuta omanokelo nosho tuu.

Iimaliwa oya simana uunene kehe oshilongo muuyuni oshi na iimaliwa yasho uuna omuntu ya zi mo moshilongo she tayi moshilongo oshikwawo oha shendje iimaliwa ye teyi shendjele miimaliwa yomoshilongo moka tayi.

Omahala gomangeshefelo ogo omahala moka aantu haya yi ya ka konge oompumbwe dhawo ndhoka ya pumbwa. Ohamu kala mu na aayakuli mboka haya kala pomashina mpoka hapu futilwa. Aantu ohaya kala momikweyo.

Ombaanga yaNedBank otayi tseyitha kutya oyina omuulikwa omupe ngoka oye omutse kombinga yiinima mbyoka yinasha neyambulepo yongeshefa nomapekapeko.

Ombaanga yotango yopashigwana yaNamibia kohi yoshikondo shawo shaanangeshefa otayi ya tseyithile kutya uuna ya longa nuudhiginini yo otayi ya kwathele mokupungula iimaliwa yawo.

Omahala gomaangeshefelo, moondolopa ohamu adhika omahala gomangeshefelo, naantu ohaya yi yakatale mo shoka yapumbwa. Momahala moka ohamu kala aayakuli mboka haya kala pomashina mpoka ha pu futilwa.

Ombaanga yoNedbank ohayi kwashilipaleke omaudhano, moka hayi kwashilipaleke uudhano wokathanguthangu. Aasindani ohaya pewa omagano.

Ombaanga yotango yopashigwana yaNamibia, otayi tseyithile aayakulwa yawo kutya otaya vulu okukala taya mono omauyelele kombinga yombaanga ndjika yakehe esiku koongodhi dhawo dhopeke.

Mo mahala goma ngeshefelo omo moka hatu adha oompumbwe dhetu, ano aantu oha tuyi tuka tale shoka twa pandamo nuuna omuntu wamonomo shoka wapanda oho gandja iisimpo eto pewa shoka wapumbwa.

Omusindani omunelago ngoka i isindanena iimaliwa nomukalo ngoka gokutuma okamaliwa kongodhi, Veronica Hill gokoshitopolwa shaKarasburg ota ti: "Iimaliwa mbika oye ya naanaa pethimbo ndyoka a li e yi pumbwa." Okwa longitha iimaliwa mbyoka oku ka landa oompumbwe dhe dhomegumbo. Okwa pandula unene.

Iimaliwa oyili yasimana . Kehe oshilongo muuyuni oshina iimaliwa yasho . Oshilongo shaCongo shoka shili menenevi lyAfrika , oshina iimaliwa yasho yomafo mbyoka hakutiwa ooMille. Koshimaliwa huka okuna oshilimbo shomutse gwefano lyomuntu oshowo oonduli.

Omahala gomangeshefelo ohamu adhika iinima oyindji. Okuza kiikulya oshowo koothewa nomagadhi . Ohamu kala omuyakuli ngoka ha kala e li peshina mpoka hapu futilwa.

Ombaanga yotango yopashigwana yaNamibia ano FNB, oya gandja nokuyambidhidha oshimaliwa kehangano ndyoka li na sha niitekulwanamwenyo yomomagumbo ano oshimaliwa N$ 175 000.00.

Pitilila omikweyo, e to yi wu ka pungule iimaliwa yoye nokashina okape kombaanga yoNedbank. Ombaanga yoNedbank otayi ku tseyithile kutya ino kala we momikweyo omile inda wuka pungule iimaliwa yoye pokashina okape.

Ombaanga yaVenduka otayi tseyitha nokuhalela omayambeko omusindani omunelago Fransina Ashingola ngoka isindanene oondola dhaNamibia omayovi gaali nomathele gatano, ano nokakalata kombaanga okatiligane hoka haka ithanwa Selekt Red.

Iimeno oyili ya simana. Kiimeno ohaku zi iipilangi mbyoka hayi hogo iipundi osho woo iitaafula. Aantu mbaka haa hongo iipundi niitafula, oha yeyi landitha yo yiilikolele iisimpo yawo.

Ombaanga yotango ya Venduka, otayi tseyitha kutya aantu naya pe aayakulwa yawo ehogololo lyoku futa nuukalata wombaanga yaVenduka ano nomukalo ngoka haku tiwa ospindi.

Iimaliwa oya simana. Oshilongo kehe muuyuni oshi na iimaliwa yasho. Opu na iimaliwa yomafo. Kiimaliwa hoka ohaku monika omathano ga yoolokathana.

Kala wa gamenwa nuuyelele woye nawu kale wa gamenwa ,ano o pu na oombudhi ndhoka ta dhi dhengele aantu tadhi popi kutya odhaza kombaanga koNedbank yaNamibia. Shika ka shi shi oshili ,ino gandja uuyelele woye nande nande.

Iimaliwa oyili ya simana. Kehe oshilongo muuyuni, oshina iimaliwa yasho. Iimaliwa ohayi longo iilonga oyindji ngaashi okulanda iikulya, okulanda iizalomwa, okufuta omanongelo, nosho tuu. Noshilongo Congo, shoka shili menenevi Africa, nasho oshina iimaliwa yasho.

Ombaanga yaNedbank otayi tseyitha nokugandja iimaliwa komusindani ngoka a sindana po ethigathano lyokuteleka okapana.

Ombaanga yotango yopashigwana koshikondo shawo shongeshefa otayi ku lombwele kutya uuna wa longa nuudhiginini otayi ku kwathele nomukalo omupu gokufuta ano goSpeedee.

Efudho lyenyanyu. Ombaanga yaNEDBANK yaNamibia otayi gandja omahaleloyambeko nokuhalela aayakulwa yawo egameno pethimbo ndika lyomatango omanene.

Omatyofa niitaafula ohayi adhika momagumbo ngoka gomoondolopa. Omatyofa ohaga kala gena oonayilona kombanda . Ayihe mbika oya longwa miimeno.

Oomiti odhili dhasimana ohadhi hongwa iipilangi pyoka hayi longilwa okuninga iipundi. iipundi mbika ohayilongilwa pomahala ponka pwayoloka ngele omomagumbo, mongeleka omahala goma vululikilo nosho tuu.

Ombaanga yotango yopashigwana ya Namibia ano otayi tseyithile aanangeshefa kutya uuna ya longa nuudhiginini yo otayiya yambidhidha oku nkondopeka oongeshefa dhawo.

Moomaalaka omomahala moka hamu kala iipumbiwa yetu mbyoka hatu longitha momagumbo oshowo komalutu getu, ano aantu ohaa yi ya ka tale mo shoka ya pumbwa yo taya gandja iisimpo.

Ombaanga yoNedbank otayi ku tseyithile kutya ongeshefa ndjoka hayi landitha iitukutuku, ongeshafa ndjoka yoPupkewitz Toyota, oyi na esiku ndyoka tayi ka patulula oshitayi shawo shoka shi li koZambezi momasiku 20 sigo 22 Juli.

Ombaanga yaVenduka otayi ningi omayakulo omapu. Ano oyi li ya tula omayakulo gawo miiputudhilo yopombanda mono mu na aalongwa.

Ombaanga ya venduka otayi tseyitha kutya omayakulo gawo otaga monika moondoolopa tadhi landula:Eenhana, Maerua Mall, Rehoboth, Outjo, Keetmanshop, Oshoka go, Ondangwa, Omaruru, Windhoek Asspannplatz, Kudu, Katutura.

Iimeno oyi li ya simana. Kiimeno ohaku zi iipilangi mbyoka hayi hongwa nawa koonkulungu. Ohayi hongwa e ta yi etapo osikopa dhoka hadhi longithwa okupungula.

Iimaliwa oyil li ya simana na kehe moshilingo oshi na iimaliwa yasho. Uuna omuntu ta zi mo moshilingo she tayi moshilingo oshikwawo iimaliwa ye yoshilongo she oheyi shendjele miimaliwa yomoshilongo moka tayi opo a vule oku yi longitha.

Iimaliwa oyo yili yasimana. Kehe oshilongo muuyuni oshina iimaliwa yasho . Iimaliwa ohayi longo iilonga oyindji ngaashi: okulanda iikulya , okufuta omanongelo nosho tuu.

Ombaanga yotango yopashigwana yaNamibia, ano FNB otayi ku tseyithile kutya yatalela po kepandja lyawo lyopaungomba uuna wuna epulo wahala okupula. Omayamukulo oko geli.

Ombaanga yoNEDBANK ohayi kwashilipaleke omaudhano. Unene tuu uudhano mboka wuuthanguthangu, mono aakuthimbinga haya tondoka, yeli kuuthanguthangu. Naangoka athigipo yakwawo, oha kapewa omagano.

Ombaanga yaVenduka otayi halele aayakulwa yawo egameno oshowo etyapulo ewanawa pethimbo ndino lyomatango omanene. Kehe tuu mpoka ye li kutya okiitopolwa yokomafuta, konooli, koofaalama nenge tuu megumbo.

Ombaanga yotango yopashigwana moNamibia otayi tseyitha kutya owili yokoshikesho, ano owuli ndjoka yoGarmin. Okwali yi na N$10199, mongashingeyi oyi na ashike N$9699.

Ombaanga yaVenduka otayi tseyithile kutya omayakulo gawo otaga monika moondoolopa oku tameka koshomeya, Outapi, oRundu ,oPuwo, oShaanda, oKahawo, oKahandja, oShakati shokonooli nopo Shakati satoleni pomahooli.

Miilando nosho wo moondoolopa ohamu monika aantu ye li momikweyo yu uka pomahala ngoka haga ngefeshelwa yaka tale mo shoka ya pumbwa mo. Uuna aantu ya mono mo shoka a pumbwa oha gandja iisimpo ye tayi naashoka a panda mo.

Ombaanga yotango yopashigwana yaNamibia otayi tseyitha kutya oondando dhe eshina lyokuyoga iikutu oyagwa pevi, ndjoka kwali lyi li N$8799 ngashingeyi olyi li ashike N$7999.

Omahala gomangeshefelo ohamu kala aayakuli. Omuntu ohayi kehala hoka a ka talemo shoka a pumbwa mehala moka nomuyakuli ohagandja shoka shapumbiwa ye omuyakulwa ta gandja iisimpo.

Owuli to dhilaadhila wahala oku yambulapo uunafaalama woye? Ano ombaanga yotango yopashigwana yaNamibia otayi ku pe omukuli opo wuyambulepo uunafaalama woye.

Ombaanga yotango yopashigwana yaNamibia ohayi kwashilipaleka omaudhano . Oya gandja eyambidhidho lyoshimaliwa N$9 389 722 kehangano ndyoka hali unganeke omaudhano.

Ombaanga yaVenduka otayi halele aayakulwa yawo ethimbo lyomatango omanene lya gamenwa lyo oli na ombili. Kehe tuu mpoka wu li kutya owu li koshitopolwa shokefuta, wu li konooli, wu li kofaalama, megumbo nosho tuu.

Ombaanga yaWindhoek otayi tseyithile aayakulwa yayo kutya yo kayina nande esiku limwe yipule aayakulwa yayo iimaliwa taya ti kutya oya sindana , ano ikaleka kokule nookalyamupombo. Ngele owi iyadha topulwa ngeyi ka ya talelapo kehe poshitopolwa shili popepi nayo nenge wuyadhengele ko nomola yayo yombelwa.

Momahala gomangefeshelo ohamu kala omuyakuli omuntu ohoyi mo eto lombwele omuyakuli shoka wapumbwa no oheshi kupe eto gandja iisimpo.

Miilando ohamu adhika omahala ngoka go mangeshefelo . Momahala moka ohamu monika nkene aantu taya ende yi ilamba taya ka pekaapeka noku tala shoka ya pumbwa mo.

Iiimaliwa oyili ya simana oshilongo kehe muuyuni oshina iimaliwa yasho. Iilongo yomu Europe ohayi oyina iimaliwa mbyoka hayi ithamwa taku ti oEuro.

Iimaliwa oya simana. Oshilongo kehe muuyuni oshi na iimaliwa yasho. Oshilongo Tanzania, shoka shi li menenevi lyaAfrica ohashi longitha iimaliwa mbyoka haku tiwa ooShillings.

Iimaliwa oya simana muuyuni. Kehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho. Kiimaliwa ohaku monika omathano gaaleli mboka ye na ondjokonona ya simana.

Owuli ino hala okuh pita ganekwa uuna ahala oku Mona iimaliwa yoye? Ombaanga oneneya

Ombaanga yavenduka oyina omukalo ngoka gokupungula iimaliwa to longitha ashike ongodhi yoye yopeke. Oto vulu okupungula iimaliwa yoye nokutala kutya kombaanga yoye ounako iimaliwa yithike peni.

Ombaanga yoNEDBANK otayi tseyithile aayakulwa kutya," Ninga etokolo ewanawa kombinga yiimaliwa noondando dhetu dhomumvo omayovi gaali nomilongo mbali nandatu osho wo omumvo omayovi gaali nomilongo mbali nane".

Iimaliwa oyili ya simana, kehe oshilongo muuyuni oshina iimaliwa yasho, ano uuna omuntu ti iyadha ta zimo moshilongo she tayi moshilongo oshikwawo oha shendje iimaliwa yoshilongo she teyi shendjele miimaliwa yoshilongo moka tayi.

Ombaanga yoStandard bank otayi tseyitha shoka aayakulwa yayo yena okuninga opo yi ikaleke kokule nookalyamupombo, ano talela po ombaanga nenge oshitayi kehe shili popepi nangoye wuuve uuyelele

Ombaanga yotango yopashigwana yaNamibia, otayi tseyitha aasindani yawo yokomwedhi, yomwedhi Novemba, mboka yi isindanena oondola dhaNamibia kehe gumwe omayovi gaali nomathele gatano.

Omatyofa oyo iipundi mbyoka yayi adhika momagumbo gomoondoolopa. Iipundi mbika oya longwa yina iilapi kombanda ashike meni oyalongwa miipilangi myoka yahongwa miimeno.

Owuli wahala okuya mbulapo uunafalama yoye ombanga yotango yopashigwana yaNamibia otayi kupe omukuli mokuyambulapo uunafalama woye.

Iimaliwa oyili ya simana oshoka ohayi longo iilonga oyindji ngaashi okufuta omanongelo, oku landa iikulya nosho tuu. Iimaliwa oyili pomaludhi geli gaali mpoka puna iimaliwa yomafo noshowo iimaliwa yiitenda.

Momagumbo go moondoolopa ohamu monika iipundi niitaafula. Iipundi mbyoka haku tiwa kutya omatyofa, ohayi kala yi li momalwaala ogendji omatookele oshowo omaluudhe.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi tseyitha kutya oondando dhongeshefa yoNictus odha teyelwa pevi. Eshina ndyoka lyokuyoga iikutu lyali lina N$8329 ngaashingeyi olina ashike N$7999.

Iimaliwa oya simana, oshoka ohayi longo iilonga oyindji ngaashi: okulanda iikulya, okulanda iizalomwa, okufuta omanongelo nosho tuu.

Omiti odha simana. Komiti ohaku zi iipilangi mbyoka hayi longithwa mokuninga iipundi. Iipundi mbika ohayi longithwa momahala ngaashi moombelewa, momanongelo nosho tuu.

Ombaanga yotango yopashigwana yaNamibia ano oFNB, otayi ti gandja eyakulo lyopashimaliwa kaantu yomomudhiingoloko goye tolongitha okashina hoka koCashPlus.

Inda mokapandja hoka koombanga yotango yopashigwana kopawungoba eto isindanene. Ano otaya tseyitha aasindani yayo yokomwedhi mboka yi isindanene oodola dhaNamibia omayovi gaali.

Ombaanga yotango yopashigwana yaNamibia, ano FNB otayi ku tseyithile kutya uuna wa longa nuudhiginini yo otayi ku kwathele opo wu pungile iimaliwa yoye mbyoka wa longa.

Omagumbo gomondolopa ohamu monika iipundi niitafula mbyoka ya longwa miimeno. Piitafula ohapu monika uumeno wuli muupoto.

Momaalaka omo momahala moka hatu adha oopumbwe dhetu dhomomagumbo. Momaalaka dhimwe oto adha mo oothewa, omagadhi, oonamunate nosho tuu.

Iimaliwa oyili ya simana. Oshilongo shaIndia oshina iimaliwa yasho yopaali. Pena iimaliwa yomafo osho wo iimaliwa yiitenda. Kiimaliwa yomafo ohaku monika ethano lyomuleli gwoshilongo shawo ngoka ena ondjokonona ya simana.

Ombaanga yaNedbank yaNamibia ohayi kwashilipaleke omaudhano ngaashi uudhano wokathanguthangu mono aakuthimbinga haya ningi ethigathano lyokuhinga uuthanguthangu. Naangoka a thigi po yakwawo e ta thiki gotango oha pewa omagano.

Ombaanga yaVenduka otayi ku pula kutya ngiika omolwashike wa hala okutameka ongeshefa. Omolwa emanguluko nenge pamwe ku na eyamukulo? Otaye ku kwathele ye ku pe eyamukulo.

Oombanga yotango yopashigwana yaNamibia otayi tseyitha kutya uuna wa hala oku tota po noku ninga nawa ongeshefa yoye yo ota vulu okukukwathala oshimaliw shontumba lundulukila kombaanga ndjika.

Aanangeshefa ohayii ilikolele iisimpo yawo mokulanditha, ano aanangeshefa ohaya kala yena omahala goma ngeshefelo moka haya kala yena iinima yayooloka tayi landithwa, momehala moka ohamukala omukwathele ngoka hamono ndjambi ye komwedhi ekiikwathele noompumbwe dhe.

Momaalaka, omomahala moka hatu yi tu ka konge mo oompumbwe dhetu dhomomagumbo nenge dhokulya. Ohamu adhika iinima ya pakelwa nawa, iikulya oyi ikalekelwa, oothewa odhi ikalekelwa, omagadhi ogi ikalekelwa.

Iimaliwa oyasimana unene. Kehe oshilongo muuyuni oshina iimaliwa yasho. Uuna omuntu tazi moshilongo shimwe tayi moshilongo oshikwawo oha shendje iimaliwa, teyi shendjele miimaliwa yoshilongo moka tayi.

Momahala gomoondolopa ohamu adhika iipundi niitafula mbika oya longwa miipilangi mbyoka ya hongwa miimeno.

Iimaliwa oyili ya simana kehe oshilonga muuyuni oshina iimaliwa yasho ohayi kandulapo oompumbwe dhetu ngashi okulanda iikulya, omizalo, okufuta omanongelo nosho tuu.

Moombelewa ohamu adhika iitaafula mbyoka yalongwa miipilangi mbyoka yaza kiimeno, ohamu monika woo niipundi yomatyofa mbyoka hayi kuutumbwa.

Iimaliwa oya simana. Kehe oshilongo muuyuni oshi na iimaliwa yasho. Iimaliwa ohayi longo iilonga oyindji ngaashi: okulanda iikulya niizalomwa, okufuta omanongelo nosho tuu.

Ombaanga yoNedbank ohayi gandja omikuli dhokwiilonga. Ano kaanasikola mboka yahala okukiilonga kiiputudhilo yopombanda. Omikuli nguka otagu kwathele moku eta uuluudhe monkalamwenyo ombwaanawa.

Ombaanga yaVenduka, ano oBannk Windhoek ohayi ende noku enda oshilongo ashihe tayi gandja omauyelele kaayakulwa yawo kombinga yomayakulo gawo noshowo kombinga yomauyelele omape.

Omahala gomangeshefelo omo momahala moka hatu adha oompumbwe dhetu. Aantu ohaya yi ya katale mo shoka ya pumbwa yo taya gandja iisimpo yo taya zi mo naa shoka ya pumbwa.

Aanangeshefa ohaya ilikolele iisimpo mokulanditha iilandithomwa. Iilandithomwa mbika ongaashi iikutu yokuzala moka mwa kwatelwa oombindja noombulukweya. Aantu ohaya yi pomahala mpoka ya tale shoka ya panda yo taya gandja iisimpo ye tayi naashoka a panda.

Ombaanga yoNedbank otayi halele elago noku tseyitha omusindani gwawo omunelago ano Mathew Angula ngoka oye omusindani omunelago methigathano ndono lyociti.

Iimaliwa oyili ya simana. Kehe oshilongo muuyuni oshina iimaliwa yasho. Iimaliwa ohayi longo iilonga oyindji ngaashi okulanda iikulya, omizalo, okufuta omanongelo nayilwe oyindji.

Iimaliwa oyili yasimana oshoka ohayi kandulapo oompumbwe dhetu ngaashi omizalo ,iikulya tatuli , okufuta omanongelo noshotuu. Oshilongo kehe muuyuni oshina iimaliwa yasho.

Ombaanga yotango yopashigwana oyi na omapulo ngoka tayi pula naangoka e ga yamukula ota isindanene yimwe yomiimaliwa tayi tumwa kongodhi yooN$ 1000.

Iimaliwa oya simana. Kehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho. Uuna omuntu ta zi mo moshilongo she ta yi moshilongo oshikwawo, oha shendje iimaliwa ye teyi shendjele miimaliwa yoshilongo moka u uka, opo a vule okuyi longitha.

Ombaanga yoStandard Bank otayi tseyitha kutya opolohalama ndjoka yi na sha neyambulopo yomunvo 2026 omaindilo oga patuluka. Omaindilo ngoka ge nasha nokwiilonga kombinga yomahooli noohaasa.

Iimaliwa oyi li ya simana. Kehe oshilongo muuyuni oshi na iimaliwa yasho. Oshilongo shaIndia oshi na iimaliwa yi li pamaludhi gaali, pu na iimaliwa yiitenda oshowo iimaliwa yomafo.

Iimaliwa oya simana. Kehe oshilongo muuyuni oshi na iimaliwa yasho. Kiimaliwa ohaku monika omathano gaaleli ya yoolokathana mboka ye na ondjokonona moshilongo moka.

Ombaanga yotango yopashigwana yaNamibia otayi tseyitha kutya, otovulu okwiisindanena oondando dhili ndatu , moomwedhi dhili ndatu. Oshikando shotango N$3500 nongodhi .

Isindanena oshimaliwa kombaanga yavenduka ano koBank Windhoek nokakalata hoka kokupungula iimaliwa. Iimaliwa mbika oodola dhaNamibia eyovi limwe.

Iimaliwa oyili ya simana, kehe oshilongo muuyuni oshina iimaliwa yasho, no kiimaliwa ohaku monika omafano gaaleli mboka ya dhana onkandangala ngele tashi ya keyambulepo lyoshilongo

Iimaliwa oyili ya simana oshoka ohayi kandula po oopumbwe dhetu, kehe oshilongo muuyuni oshina iimaliwa yasho yayoolokathana kiikwawo.

Omiti odhili dha simana. Komiti ohaku zi iipilangi mbyoka hayi longithwa ngaashi okuninga iipundi. Iipundi mbika ohayi longithwa momagumbo gomoondoolopa, moombelewa nosho tuu.

Aanangeshefa ohaya ilikolele iisimpo mo ku landitha iilandithomwa. Aantu oha yayi yaka tale mo shoka yapumbwa mongeshefa moka etaya gandja iisimpo etaya yi naashoka yapumbwa.

Ombaanga yotango yopashigwana ano FNB otayi tseyitha kutya tameka nena, ano tameka okupungula iimaliwa yoye nena. Ya talela po piitayi yawo.

Omiti odhili dha simana, komiti ohaku zi iipundi niitaafula, iipundi niitaafula mbika ohayi longithwa unene momagumbo gwo moondoolopa nenge moombelewa.

Momagumbo gomoondoolopa ohamu adhika uusikopa mboka walongwa miimeno nuutaafula mpoka haputentekwa iinima oyindji ngaashi uumeno mboka woku opaleka ashike poyima pukale tapu monika nawa, ohapu tentekwa wo noRadio yomuzizimba.

Ombaanga yaVenduka ota yi halele aayakulwa ya wo evalo lyOmukulili nomumvo omupe gwayambekwa. Ota yi yahalele wo omayambeko pethimbo ndika lyomatango omanene

Iimaliwa oyili ya simana, kehe oshilongo muuyuni oshina iimaliwa yasho. Oshilongo nenge nditye iilongo yo menenevi lyaEuropa, oyina iimaliwa mbyoka hayi longitha ano mbyoka hayi ithanwa taku ti ooeuro.

Moondoolopa nenge miilando, ohamu adhika omahala gomangeshethelo. Momahala moka aantu ohayayi yakatale mo shoka yapumbwa. Momahala moka ohamu adhika iizalomwa.

Iimaliwa oyili ya simana. Kehe oshilongo muuyuni oshina iimaliwa yasho. Iilongo mbyoka yili menenevi lyaEurope ohayi longitha iimaliwa mbyoka haku tiwa oEuro.

Iimaliwa oya simana, iimaliwa ohayi longo iilonga oyindji ngaashi: okulanda iikulya, iizalomwa, okufuta omanongelo nosho tuu. Iimaliwa oyi li pamaludhi gaali, pu na yomafo naambyoka ya longwa miitenda, ano miitenda mbyoka haku ti oshingoli.

Momagumbo gomondoolopa nenge moombelewa ohamu adhika iipundi niitaafula mbyoka yalongwa miipilangi, mbyoka ya hongwa kiimeno.

Otuna omahala gomangeshefelo ngoka haga landitha iikulya, iikulya mbika ohayi kala yili muupoto wasikilwa nawa opo kawu mone oombakiteli. Aalandi ohaya yi yakalande iipumbiwa yawo.

Mondoolopa nenge miilando omuna omahala gomangeshefelo. Aantu ohaya mbomboloka nokuya komahala hoka yaka talemo shoka ya pumbwa. Omahala ngaka ohaga kala geli momatungo ga tungwa ga londathana ano omatungo gamwe ogeli pevi, pena gopokati sigo woo okwaandyoka lili pombanda.

Aanangeshefa ohayi ilikolele iisimpo yawo moku landitha iilandithomwa, iilandithomwa mbika ongaashi oongaku, oohema dhoku zala nosho tuu

Iimaliwa oya simana. Kehe oshilongo muuyuni oshi na iimaliwa yasho. Oshilongo Europa ohashi longitha iimaliwa mbyoka haku tiwa ooEuro.

Iimaliwa oyi li ya simana. Opu na iimaliwa mbyoka yomafo, po opu na wo iimaliwa yiitenda mbyoka ya longwa moshingoli. Iimaliwa ayihe mbika ohayi longo ashike oompumbwe dha faathana.

Ombaanga yaVenduka ohayi yi noku enda moondolopa , ano hayi yi kaakwashigwana yikagandje uuyelele kombinga yomayakulo gombaanga yawo.

Iimaliwa oyili yasimana . Kehe oshilongo muuyuni oshina iimaliwa yasho . Iimaliwa ohayi landa iikulya , iizalomwa , hayi futu omanongelo noshotuu.

Ombaanga yaWindhoek ohayi kwa shilipaleke omaudhano, moka mwa kwatelwa uudhano wethigathano lyokuyoga, ano aantu ohaa kutha ombinga muudhano moka taa ka yoga moondama moka naangoka a thiki tango oha pewa omagano.

Omahala gomangeshefelo ogo omahala ngoka hagu adha oompumbwe dhetu. Aantu ohaya monika yeli momahala moka taya tala mo shoka ya panda nuuna omuntu amonomo shoka apanda, oha gandja iisimpo etayi noshiima shaye shoka apanda mo.

Iimaliwa oyili yasimana oshoka ohayi longo iilonga oyindji ngaashi okufuta omanongelo, okulanda iikulya, okulanda iizalomwa nosho tuu.

Oshilongo kehe muuyuni oshina iimaliwa yasho. Kiimaliwa ohaku monika omathano ga yooloka. Oshilongo Congo shoka shili menenevi Africa nasho oshi na iimaliwa yasho.

Iimaliwa oya simana. Kehe oshilongo muuyuni oshi na iimaliwa yasho. Iimaliwa ohayi kwathele moompumbwe odhindji ngaashi okulanda iikulya, okulanda iizalomwa, okufuta omanongelo nayilwe oyindji.

Hupitha opo wu ya shambuthe. Ano ombaanga yoNedbank otayi ku tseyithile kutya, hupitha iimaliwa yoye, opo wu shambuthe aaholike yoye.

Omatyofa, iipundi niitafuula mbyoka oya longwa miimeno. Shika otashi ulike esimano lyiimeno. Oya longwa koonkulungu nenge ku mboka yi ilongela okuyi longa.

Komahala gomondoolopa ohamu adhika iipundi mbyoka haku tiwa omatyofa. Iipundi mbika oya tulwa oonailona kombanda, meni olya longwa niipilangi mbyoka ya hongwa miimeno.

Iimaliwa oya simana. Kehe oshilongo muuyuni oshi na iimaliwa yasho. Kiimaliwa hoka ohaku monika omathano gaaleli mboka ye na ondjokonona ya simana miilongo moka.

Iimaliwa oyili ya simana. Oshilongo kehe muuyuni oshina iimaliwa yasho. Iimaliwa ohayi landa iikulya, iizalomwa oshowo okufuta omanongelo nayilwe oyindji.

Omiti odhili dha simana. Komiti ohaku zi iipilangi mbyoka hayi longwa koonkulungu e tadhi ningi iipundi. Iipundi mbika ohayi longithwa momagumbo, moombelewa , momanongelo nosho tuu.

Omaalaka olyo ehala moka hatu adha mo oompumbwe dhetu dhokomalutu getu nenge dhomomagumbo. Omuntu ohayi aka tale mo shoka a panda, ohamu kala omuyakuli momaalaka uuna omuntu a mono mo shoka a panda oha gandja iisimpo komuyakuli.

Ombanga yo Nedbank ohayi yambidhidha noku kwashilipaleka omawudhano ngayoloka, moka hayi kwashilipaleke kutya udhamo wokathanguthangu moka akuthi mbinga hakatondoka yeli kuthanguthangu nongu eya tango ota pewa omagano.

Ombaanga yotango yopashigwana yaNamibia otayi tseyithile aayakulwa yawo kutya uuna ya landa mongeshefa ndjoka yoNictus, ya longitha uukalata wawo wombaanga otaya kuthilwa ko koondando.

Moondolopa nenge miilando ohamu adhika omahala gomangeshefelo, aantu ohaya yi komahala ngoka ya ka tale shoka ya panda.

Ombaanga yotango yopashigwana yaNamibia otayi tseyithile aanangeshefa kutya, uuna yalonga nuudhiginini, yo otayi ya kwathele.

Iimaliwa oyili ya simana. Oshilongo kehe muuyuni oshina iimaliwa yasho. opuna omaludhi gaali giimaliwa. opuna iimaliwa yomafo, osho wo iimaliwa yiitenda.

Onomola yombaanga yotango yopashigwana yekwashilipaleko lyomeendelelo owu yishi tuu? Oyo ndjoka yo061 306083.

Omagumbo gopashinanena ohamu adhika omahala ngoka gokwiiyogela komake nenge okuyoga iiyaha, ano moka halu tiwa omokombitha . Ohapu kala puna etemba lyomeya nomuntu oha tenteke shoka tayogo metemba moka.

Omaalaka olyo ehala lyomangeshefelo, mehala moka ohatu adha mo oompumbwe odhindji dho momagumbo nenge dho komalutu getu, iinima mbika hayi landithwa momaalaka muka ohayi kala ya pakelwa nawa yi li melandulathano

Ombaanga yotango yopashigwana koshikondo shawo shongeshefa otayi ti uuna wa longa nuudhiginini yo otayi ku kwathele opo wu fute nenge wu pungule iimaliwa yoye nomukalo omupe gwokupungula ngoka gwo Speedee.

Iimaliwa oyili yasimana. Kehe oshilongo muuyuni oshina iimaliwa imaliwa shasho. Uuna omuntu tazi moshilongo she, tayi moshilongo oshikwawo ohashendje iimaliwa yoshilongo she, teyi shendjelwe miimaliwa yoshilongo shoka tayi.

Omiti odhili dha simana, komiti oha kulongwa iinima oyindji ngaashi iipundi nzoka hayi longwa miipilangi mbyoka ya tetwa momiti. Iipilangi mbika ohayi hongwa nawa koonkulungu etayi ningwa iipundi yoku kuutumbwa.

Ombaanga yaNedbank moNamibia otayi tseyithile aayakulwa yawo kutya ngaashingeyi okuna oka kalata kamwe okape, nale okwali kuna oka kalata kamwe oka zizi, ashike mongaashingeyi okuna oka kalata hoka kafa omwiidhi omukukutu ano kafa oshingoli. Okena ashike omauwanawa ngaashi gaaheya oka kulu.

Oshimaliwa oshili shasimana, kehe oshilongo muuyuni oshina iimaliwa yasho. Ashike opuna ookalyamupombo mboka haya nduluka iimaliwa taya holele iimaliwa mbyoka yoshili ashike kayishi yoshili, ano aluhe tseya eyooloko.

Iimaliwa oyili yasimana. Kehe oshilongo muuyuni oshina iimaliwa yasho. Iimaliwa ohayi longo iilonga oyindji ngaashi okulanda iikulya, okulanda iizalomwa, oshowo okufuta omanongelo nayilwe oyindji.

Omiti odhi li dha simana. Komiti ohaku zi iipilangi, mbyoka hayi longithwa iilonga oyindji. Ngaashi okuninga oosikopa, iitaafula, iipundi, nosho tuu.

Iimeno oyili yasimana . Kiimeno ohaku zi iipilangi mbyoka hayi hongwa nawa koonkulungu , etadhi hongo dheetepo iitaafula mbyoka hayi longithwa moombelewa oshowoo momagumbo gomoondolopa.

Omahala gomangeshefelo omo moka aantu haya mbomboloka yakakonge oompumbwe dhawo ndhoka yapumbwa. Ohaya talamo shoka yapumbwa, yo taya gandja iisimpo.

Iimaliwa oyili yasimana kehe oshilongo muuyuni oshina oshimaliwa yasho. Opuna iimaliwa yomafo kiimaliwa hoka ohaku monika omathano gayolokathana. Oshilongo Congo shili menenevi lyaAfrika nasho oshina iimaliwa yasho.

Moondoolopa nenge miilando omu na omahala gomangeshefelo. Aantu ohaya piti noku ya momahala ngoka gomangeshefelo ya ka tale mo shoka ya pumbwa.

Ombaanga yoNedbank ohayi kwashilipaleke omaudhano unene uudhano mboka woka thanguthangu, ano uudhano mboka aakuthimbinga haya ka hinga uuthanguthangu naangoka a thiki tango a thigi po yakwawo oha pewa omagano.

Oshilongo kehe muuyuni oshina iisimpo yasho. Oshilongo shaCongo shoka shili menenevi lyaAfrica oshina iisimpo hono kuna ethano lyoonduli oshowo ethano lyomutse gomukulukadhi. Ohaya longitha iisimpo mbyoka haku tiwa oMille.

Ombaanga yotango yopashigwana yaNamibia otayi tseyitha kutya ondando yoRadio yomuzizimba oya teyelwa kongolo. Ano mongashingeyi yina ashike oondola dhaNamibia omayovi omulongo, omathele gane nomilongo omugoyi nomugoyi.

Iimaliwa oya simana, oshoka ohayi longo iilonga ya simana. Iimaliwa oyi li pamaludhi ge li gaali , pu na iimaliwa yomafo oshowo iimaliwa yiitenda. Oshilongo China oshi na iimaliwa yasho. Kiimaliwa hoka ohaku monika ethano lyomuleli gwawo, ngoka e na ondjokonona ya simana.

Iimeno oya simana. Kiimeno ohaku zi iipilangi mbyoka hayi hongwa nawa koonkulungu e taya eta po oosikopa. Oosikopa ohadhi longithwa momagumbo unene ngaa ngoka gomoondolopa, okupungula iikwatelwa yawo.

Aanangeshefa ohaya ilikolele iisimpo mokulanditha iilandithomwa, naantu ohaye ya taye ya ya tale mo mongeshefa moka shoka ya pumbwa. Ohaya gandja iisimpo yo taya yi naashoka ya pumbwa mo.

Omiti odhili dha simana nookondo. Komiti oha ku zi iipilangi mbyoka hayi hongwa nawa koonkulungu, etayi etapo iipundi niitafula. Iipundi ohayi kuutumbwa niitafula ohapu tentekwa.

Iimaliwa oyili ya simana ohayi kandulapo oompumbwe dhetu ngaashi okulanda iikulya, okulanda iizalomwa, okufuta omanongelo nayilwe oyindji. Kehe oshilongo muuyuni oshina iimaliwa yasho.

Moondoolopa ohamu adhika omahala gomangeshefelo. Ohamu monika nkene aantu yeli momikweyo tayafutu iipumbiwa awo mbyoka yalanda.

Ombaanga yoNedbank yaNamibia otayi halele aayakulwa yawo egameno nenyanyu pethimbo ndino lyomatango omanene.

Iimaliwa oyasimana. Iimaliwa oha tu yi longitha moku landa iikulya, iizalomwa, omanongelo nosho tuu.

Ombaanga yaVenduka ohayi yo moondolopa yika gandje uuyelele kombinga yomayakulo gayo.

Moondoolopa nenge miilando omu na omahala gomangeshefelo, moka aantu to ya mono ta ya ende nokupekaapeka yo ya tale shoka ya panda mo.

Ombanga otayi tseyitha noku halela omusindani omunelago, ano omusindani Lovisa Lukas ngoka isindanena iimaliwa oodollar dhaNamibia eyovi limwe mesindathano ndjoka lyaliko mesiku lyohole.

Momagumbo ngoka gopashinanena, ngoka geli miilando nomoondolopa, ohamu adhika iipundi mbyoka hayi kuutumbwa, mbyoka hayi ithanwa taku tiwa omashofa, ohaku monika wo kuna uukusinga.

Iimaliwa oyi li ya simana. Kehe oshilongo muuyuni oshi na iimaliwa yasho. Uuna omuntu tazi moshilongo she tayi moshilongo oshikwawo oha shendje iimaliwa ye, teyi shendjele miimaliwa yoshilongo moka tayi, opo a vule oku yi longitha.

Ombaanga yoNEDBANK yaNamibia oyili hayi kwashilipaleke omaudhano , ndjoka hayi kwashilipaleke uudhano mboka wokathanguthangu mono aakuthimbinga haya ka matuka yeli kuuthanguthangu naangoka a thigi po yakwawo ohapewa omagano

Ombaanga yaStandard bank otayi gandja uuyelele nokutseyithila aayakulwa yawo shoka yena oku ninga uuna yi iyadha ya ninga oshihakanwa koombudhi.

Momaalaka omo mehala moka hatu adha oompumbwe dhetu dhomomagumbo. Omuntu ohoyi komaalaka wu ka tale mo shoka wa pumbwa. Nuuna wa mono mo shoka wa pumbwa oho gandja iisimpo.

Kehe oshilongo muuyuni oshi na iimaliwa yasho. Oshilongo shaIndia oshi na iimaliwa yasho yomafo, nokiimaliwa mbika ohaku monika omuleli ngoka a lela oshilongo shawoo, ano Mahatma Gandhi.

Ombaanga yoNEDBANK yaNamibia kohi yehangano ndoka lyoku yambidhidha ano hali ithanwa oOne Economy oyili ya gandja omagano.

Ombaanga yaVenduka ano otayi tseyitha kutya omayishangitho mesindano ndoka lyokumatika okutiligane ano shono hashi ithanwa kutya oRed Run oga patuluka.

Iimaliwa oyili ya simana . Oshilongo keshe muuyuni oshina iimaliwa yasho. Oshilongo sha Kongo oshina iimaliwa mbyoka hayi ithanwa kutya omili

Aanangeshefa ngaashingeyi otaya kongo omikalo dhoku ilikolela iisimpo. Opena aanangeshefa mboka haya landitha uumeno mboka woongala uumeno mboka hawu opalekitha ashike momagumbo uunene ngoka goomondolopa nenge moombelewa.

Ombaanga yotango yopashigwana ohayi gandja omagano yaNamibia mokukwashilipaleka omaudhano. Oya gandja oshimaliwa shoondola omayovi omathele gatatu nomilongo ntano kaakuthimbinga yetanga lyomokambamba.

Momahala gomangeshefelo ohamu adhika iinima oyindji mbyoka tweyi pumbwa ongele komalutu getu nenge omomagumbo. Ohamu kala aayakuli mboka yeli pomashina mpoka hapu futilwa.

Iimaliwa oyili yasimana. Oshilongo kehe muuyuni oshina iimaliwa yasho, kiimaliwa ohaku monika omathano gaaleli. Oshilongo shomuIndia kethano lyasho lyomafo oku na ethano lyomusamane ngoka adhana onkandangala meyambule po lyoshilongo shoka ano omusamane Mahtma Gandhi.

Aanangeshefa ohaya ilikolele iisimpo mokulanditha iilandithomwa. Aantu ohaya yi komahala ngoka ya katale shoka yapumbwa. Omahala ngaka goongeshefa ohamu adhika ngaashin oondjato, oongaku, omiya nosho tuu.